Shuchchappe othtetida ollayi deesi ollaza giddon daro haththay ellidi de''esi hayissa haththezi bonne wode duma duma dozata ushshanas maddesi ha gitta ollazappe pudde baggara qase baddalayinne muzzeyi diccidi bettesi.

Hakkon baddalay bettees.badalatta giidon muzey dees,muzetappe guyera Kase issi dirssay dee'ees,ha muzeza giddon Gita olla giddon haaththey dees,Ollazikka sallo mala qalamek o

Hani bagaraka hini bagarakka gita badalay dic'idi betes iza gidoraka efiza ogey des badalati buro dic'idi pashishe dizaysa be'ana danda'adis uba badalatika marlidaysa akekadis.

Denba bolla dumma dumma kathati dolidi beettiettes ha dolidi beettiza kathata sinthen buttule giddon dumma dumma dharesi shiiqidi deettes ka buttuleza bollaka paydoti xaafeti dizayssa akekana dandayadis.

misileza bolla issi buttule giddon dumma dumma dhalesi deettes hadhaliza lanqerakka edzzo masatiza xuufey dees iza lanqea hara ingizeso xuufey kadizayssa misilezappe beyanakka dhakikanaka dandayedes

dalga denba bolla toketida muuruta bolla issi ooso maashiney amettidi dhale pistishe dhees hayssi dhalezi muurutazi gam7o dhalen woykko deeton naagikko guxumey iza moonna mala maaddes guustikko

Gitta madabara gidoni kaxiddi melidda banbareyi betesi guye bagara qaasi hara madabareni koroma mano giza dhale qomoyi deèsi. Madabarata giddoni diza zo'o banibareti qassi mdanasi danidae'se.

Issi gita tukke mitha bolla tukkey ayfidi beetees. Tukke ayfezi buro qaxxi beyna cililoko. Hayssi ayfezi kaxxiza wode asati maxidi awa bolla melisidi pentisidi uyanawuka danda'etees.

"Daacho giddon daro tukke ayfey dees, Tukke ayfeza nam7u asati maxizaysa misilezappe be7ana danda7adis, Issinozi aawazakko issiniya qasse aayokko, Izeta sinthankka guutha puuteti dizaysa misilezi taas qonccisides."

Oge lanqen Gita matay dicid betizaysa beyana danda'adis, mataz keehippe adusako issi bolaka shiqid dhoqu gid dizaysa misilez tas qoncisanas danda'ades.

Awuzi zo7o layno mayides. Garse bagaraka botha shurabe mayides. Issi denba bola matay dicidaysa gidon eqides. Eza guye bagara hakon badalay dicidi marilidi ayfidi dizaysa misilezappe be7ana danada7adis.

Gadezi keehippe dembbako; dembbaza bolla daro pappayati tokeththide beeththeeththees; izata giddoppekka adussathi beeththees;qanththathikka beeththees; qanththathikka keehippe daayidi misleta bolla beeththishidezayssa akeekana danddayaades.

Issi arssa bollan daro tungga donoti miccetidi beetetes tungga donizika dolishe woyko purishe dees addezika tungga donoza bolla diza hayththeza xunqqi xunqqi yegishe dees aawozi bulla kootera bulla qopera woththides.

Zo'o bambare teridi woykko melidi beettes.ha melidi diza baminare madabara giddon diz aiza gankka danidayos.iza hinni baggaraka hara madabariyan diza kaththa qommoti kumidi diza issa be'ana danidaysi

Zo'o madabarayi dessi, henni baggara qasika botha kunitaleyika dessi namu'u botha kuntaleta gidon zanzhoyi kumidi desi issi zo'o kuntaleza gidoni ayiya hupheni karetha shashe qachada iza gidoni zanzho qolashe dizayisa misilezi qoncisesi

Issi misleza bolla githa banchchee dolidi beeththes; hayssa banchche tookkiza muuzetha lanqqenkka hara muuzethi qa iza mala diccidi githa banchchee tookkidi dizayssa be7ashe days; muuzetikka kunddonna mala asathi miththera izetha cuullidi woththiza.

Gade bolla polshitey miccetidi de'es hani baggaraka madabaray de'es madabaraza bolla santhe qommoy de'es ha miccetida polshite bolla daro tunga donoti deetes hayti giya bolla dizayssa misilezappe akekana danda'etes.

Dembba gade bolla keehippe dolidi beettiza doloti issi bolla shiiqettides. Izeta giddon kattaaykka dees. Maataykka diccidi dhoqqu giidi beettizayssa be'anas danda'os. Ista guye baggarakka daro worati dizayssa misilezappe be'ana danda'ettes.

Gita demba bolla daro muzeti diccidi beetetees. Ha muuzetika gita banche kesidaysa beyanas danda'oos. He muzetappe issi issi muuzeti keehippe gita banche tookidi dizaysa beyanas danda'oos. Mulezika kundonta mala miththara izeti teqidi wothidaysa beyanas danda'adis.

Haysa misileza bola diza gaden diza Tani eronta katha qomoy des xeliza wodeka shayetida tuke ayfe masates gidope atin haysi tuke ayfey shayetidaysa masatene shin kehippe malales

Gita timatime gosha gidon nam'u asati deetes nam'u asatika timatimeza maxidafe guye izeta shakishe dizaysa beyana danda'idos ha aawoza guye bagaraka Gita mithati betetes hakon oshayka dizaysa akekana danda'adis.

Guta muze banchey Des, muze bancheza bolla Gita Gita orde muuzet dizaysa beyana danda'os. Haysa muzez kaxida wode issinoza nuni Miko nuna kalthana danda'es gusako hays muzez.

Salo mala qope huphen issi adezi wothidi Des. Karetha kanateraka mayides, garsa bagaraka bootha layilo mayides, issi adezi izasi hasa'iza hasa'a adezappe ezigid ezas zaro imishe Des.

misileza bolla diza kusheza tani xeellishin ayssi addezi kare dereppe yoonta aggenna kushezanka xunnida dolo oyqqi didizayssa beyana dandayos ha xunnida doloza bollaka daro biittay xapoza bollara oyqetidi dizayssa misilesgi qoncisees

Gita muuzey diccidi beettes muuzeza lanqenka daro bancheti qanxettidi issi bolla shiiqi dididayssa beyana dandayazi ha muuze goshsaza giddon keyppe daro gidida muuzeti deettes. muuzetas gaxappe gaxa gakkanaa xeellanas keyppe waayettes.

issi aawuzi buuchchoy izas dees hubeykka bo7atishe dees sama ye mala layno may7di asas dumma dumma qofata haastishe dees iza guye baggarakka mitha kuyen asati dezayssa akekana dandayadis

aayya boththa shinshino may7ada uutha haastashe dawus aaye lanqen daro gita uuthati deettis aayya dirbadireza garsera cilil7o shurabe mayadus huphenka goostewoy koshashe qachchadus

aayiya booththa may'o mayadda eqqada uuththi hashashashe dawus izi lanqenkka hashettana gakidda gita uuththi dizayssa beyana dandayadis aayiya booththa derbadere mayada iza garsara qasse ciliil'o shurabe may'idayssa hayssa miisalezappe beyana danda'adis

gita denba bolla daro shunkurteti toketidi beettettes shunkurteza giddon gita mangoy diccidi beettes mangozikka ayfidayssa misileza bollafe beyana dandayettes mangoza lanqenka hara muuzetikka dizayssa akekana dandayadis

issi booththa layno may7ida aawuzi booththa laynoza bolla karista koote may7di asatas dumma dumma qofa aaththishe dees opheza bollaka salo mala qoobe wostidi dumma miisha bolla hasayishe dizayssa misolezi qoncisana dandayides

Misileza bolla daro abkatoti ayfidibetetis abkato ayfezikka kehppe gitakko istinosatan immidakko tana kalthana dandayees hakkonekka dumma dumma mista qommoti dizayssa misilezappe beyana dandayadis

Daro muuza banchchethi deeththes; isthippe shiiqidi banchchethi kooreththidi deeththes; izatha mishishe diza daro yelaga na7ithi deeththes; izatha giddon zo7o mayida inddiyakka dawus; darkkon izetha guye baggara miththathi dolidi dhoqqu giidi beetheeththes.

misiliza bolla dumma gidida katha qommoy eqqidi melizibeettes tani xeelliza wode kathika gidonta hayssa mitha bonco gidonta ggenna tamboka masates tani xeeliza wode hayssi ay giza mitha qommo inte eretii

Gita mangomithides gita mango mithaza bollaka issi mango ayfiya kaxada beettawus hayssi mangodi tani xeeliza wode iitafe kaxidayssa masates miikkokka taas mal7ana issi eretishe dees

issi dan7o sharphen oykko dirsa lanqen daro asati eqqizi deetes izeta giddofe daroti kushen daro katha qomo woykko amarathora appile nuni gizayssa kushen oyqqidi deetes asati a giddofekka nam7ati kare dereppe yiza asata gididayssa akkikkana danda7etes.

gita dembay dees denbaza bolla dumma dumma kaththazerethati zeretizi deedes hazeretidi diccida kaththaza giddon dumma dumma gita mithati haakkon dhoqu giidi beettizayssa misirezappe beyana dandadis gadizi kehippe dalgara gilidayssa eradis

Issi daachcho kumeththa tukke ayfey dees hayssa daachcho kumeththaza giddofe issi asi kushera quphisidi daro teera tukke ayfeta sife oyqidiizayssa misilezappe beyasheka akekasheka dayahays gussikqo.

isti denba bolla amarasora nuni xigelgoomen egiza santhe qommoy toketidi dizayssa be ashe days iza giddon isti yela ga nazi hamittidi harmishe woykko maata shodishe dizayssa beyana danda7a diiz guustikko

issi gita abukato mithazi ayfidappe guye iza bollafe issi awuzi maxishe dizayssa beashe days iza guye baggarakka issi uphen shaashe woththida yela ganaya awuzi ooththishe diza oosoza eqqada xeellashe dawus

dembaza bolla giste dolidi beettes dolidi beettiza gisteza giddon gita asati eqqidi deettes izitappe darotikka huphen qoobe ooththida issi addezi huphera bo7a gididayssa misalezappe xeellana dandayettes guusikko

isti aawuzi gita muuze giddon eqqidi dees muuzezikka gita banche dees banchizayssaza bollakka addezi kushey wothidi dees aawuzi garsera booththa shurabe mayides bollarakka bulla layno mayidayssa be7adis.

Aayya booththa shaashe benqachadus booththa naxalakka mayadus kushen tunga dono oyqqadus izi guye baggaraka daro dono goshshey dizayssa giddon donoti dolidi beettizayssa misilezi bestees guussakko.

misileza bolla adussa shonkorati zin7idi dizayssa beyana danzayadis izeta henni baggarakka asata tohoy beettees shonkarazi hayssa habasha shonkora nuni gizayssa shonkora qommokko oyettishinka keehippe mal7ees

Issi awuzzi huphphen cililo kopiyye wothidi kushen koxxe oyqqidi dizzayssa be77ans dandadis olla giddon addezi eqqi dees ollazakka bokkishe dizayssa masattees,ezappe hinni bagara dicciza mattay dizayssa akekkan beyanas dandayaddis.

Ilili'o shurabbe mayidda guththa nazzi nam''u borata waxxiddi goyishshe dess .hashshe bolla xuriqqappe woththididesi .nam''u kushshen zebazza loyiththi oyikkidi ,goyishshe desi.goyiza borazappe issinozzi kaareththikko.

Daro asati kushe bolla koxe oyqida woykko ola bokiza mishata oyqida hara bagara qase puteta kareta pestalen oyqida daro asati yaparara eqidi betetes ezata gidon awatikka ayetika detes

Na'mu borati de'etes na'mu borataska kacey kehippe gittako izata gidope issnozi karethako issi borazi qa bolako issi yalaga na'azi eta waxidi gade goyishe de'es

Githa arssay maxeththizayssa bolla isththi yeelaga na7iya thukka ayfe miccada melissashe dawus; iza giddopeka dumma dumma iitha miishshatha qorada kessashe dawus; hayssi maxethiza thukkethi melizaappe guye gaaceththidi giigeththanas dizayssa akeekades.

Issi bale bolla daro asati gelidi kathi bukishe detes, iza lanqenka daro meheti galabaza bolla hamutishe detes,heninka utidi diza sati detes, oothiza oothidappe guye daburisin shemipishe dizaysa akekanawu danda'adis.

Gaashshezi dolidi diccidi melidi maxetas gakkides daro asati baacan gaashsheza maxishe deettes izeta giddofe hiinozi uttidi izete ooththeza oxoza xeelleshe dees denbazi kehpe gitakko.

Dembba gade awuzi nam7u boorata waaxidi goyishe des. Kushe bolla adersa baggara kallo oyqqides. Ushichcha kusherakka zebba oyqqides. Booratappe issinozi zo7o gididi izas gita kacey dizayssa misilezappe be'ana danda;ettes.

addezi keype orde kushe qant shurabe mayides pompan tukke tukkidappe guye iza bolla haaththe ushshishe weykko qolishe dees iza guye baggarakka daro asati puuse tokkishe deettes gussakko

oge bolla daro asati dumma dumma goshshas maaddiza miishata oyqqidi hamettishe deettes isata giddonka aawati deettes indeti deettes he laga naytikka dizayssa misolezappe akekana dandayadis

Aawuzi oshicha kushen zebba oyqqides adersa kushen qasse xurqafe oyqqides huphezan bulla qoobe woththides nam'u zo'onne karetha boorata waaxidi goyshe dizayssa beyana dandayettes gussikko.

Kacera gita gidida nam'u boorati waaxitidi deettes booratappe issinozi bollakko issinoze qasse wancakko guye baggara isti yelaga naazi goshshe goeshe dees iza guye baggarakka aawuzi naazi wosti goyana mala bestishe dizayssa akekana dandayoos.

Gita denba bolla assi addezi gade goydappe guye kaduzara maarashara kalchora mirarara isti bolla woththidi bides hakaduzikka zin'idi beettishe des gadezikka matan goyetidayssa erisees.

Denba bolla daro bazalati toketidi beettettes atoketida badalaza giddon issi cililo may7ida aayya harmashe dawus huphezanka karetha shaashe qachchada misileza bolla bettashe dizayssa beyana dandayettes

yafaran toketida santhe qommo aayiya hokkada izaappe qanxa qanxada ekashe dizayssa misilezi bessees aaya huphe bolla shaashe qachadus toho bolla uttazakka hayssa santhezappe qanxada ekkashe dizayssa misilezi bessees.

Daro asati shiiqidi ooso oostishe dettes issi awuzi holla giddon gele eqqidi akafara biitta kissishe dees iza hini baggarakka daro asati koce oyqqidi bolla bookkishe dizayssa misilezappe beyana dandayettes guussikko.

Githa dembbaa bolla heezzu goshsha maashineti deeththes; goshsha mashineta lanqqiyankka daro asati issippe shiiqidi deeththes; ha goshsha maashineta bolla isththii zona qasththee toophphiya banddiray dhuqqu giida kaqeththidi daysa mislezaysappe akeekana danddayaades.

Gita zzoo kameti eqidi desi hasi kamezi ta xeliza wodegoshasi madiza mishakko iza guye bagarakka kethi desi kethaza laniqenika git mithati diccidi issippe dhoqu gidi betizayisa akekana danidadisi

Zo'o osso mashiney dees.ha osso maashineza bollankka amarathora puygna gizayssa be'ana dandadis.haakkon daro osso maashineti dhoqqu giidi dizayssa miselezappe akkekadis.

Addussa oogge bolla daaro othos maadiza goshsha mashineti dettes ha goshsha mashshineti aspalteza lanqqen eqqidi dettes izzeta lanqqerakka giitta gaddey kehippe dalgi bettidaysa missilezi qinccisides.

Asati badala giddonni dumma dumma oththo mashshineta go'etiddi haththe dhaccishshe dizayis missilezappe betees.hayiss haththe dhaccishshe diza missileza bolla diza oththo mashshinezzi

Demba bolla dalga kathati detes he kathata issi zo'o mashiney yidi marara bucishe dees haysi ootho mashinezi guutha woden daro kathata bucana danda'es hakonka daro mithati issipe shiqidi dolidi betetes

Gitta demmba bollan issi goshsha mashinney goshsha goyishshe dees izzi goyishshe bizzasozan kehippe gitta xuuray woyikko bannayi dendidi bettes ha goyettishe dizza goshazza giddonka boththa kappoti guyera hamettidi guxxunne maxxi mizzayisa be'adis.

Issi gita goshsha maashshine kareppe yida addezi laaggishe dizayssa yelaga nayti issippe shiiqidi keehippe malaletidi xeellishe deettes. Izeta giddon booththa laylokka booththa shurabekka mayida yelaga nayti deettes.

denba bolla samaye othos madiza gosha mishay des issi gosha mishazi dalga gade gutha wolqara gutha saten othana danda'es haysi tan xeliza wode daro osota othana danda'es

Issi giitta maashiney gaddeza gooyishe dees goyettishe diza gaddezapekka xuray dhoqqu giidi dendishe dees hayssa maashinezii issippe dalgga gidida gooyanas danddayes guussakko hayssi keehippe tuma uffayses

gita denbay dees dembaza nam7us shaakkiza gita ogey dees ogeza lanqenka daro goshshes maaddiza oohsho miishati deettes ha ooso miishati kehppe gita gididayssa mishilezappe beyana dandayettes

isti keeththe giddon daro birata qommoti deetis diza birata qommotanni baggara qasse zo'o gitta mashshiney dizayssi bettees hayssi mashshinezi tani xeelliza wode asa nayti izan go'etidi dumma dumma ooththo ooththana malla maddees gussakko

Samaye goshsha maashiney goshsha goyshe dees iza guye baggarakka maarashay gadeza goyshe dizayssa daana dandayadis gadezi mela gidida gishas baanay dhoqu giidi beettes haakkonka arasati sife shiiqidi goshsha goyshe deettes.

issi cilil umashiney dees hayssi cilil umashiney asa wolqa dar worsiza oothota keehi guutha wodeninne guutha wolqan ooththana mala baaddes umashineza sinxa baggarakka issi soo kaame dizayssa beyadis

Mashinezi bukkida kathaza guutha yelaga naaya kasheshe dawus isti awuzi qasse maashineza giddon gaashe gessishe dees hini baggarakka isti yelaga nayzi izetas gaashshezappe idimmidi idimmidi immishe dizayssa misilezi qoncisides

gita zo7o goshsha maashiney dees mashinezas guye baggarakka maarashay dezayssa beyana dandayades hayssa gita maashineza bolla gita goommay dees iza bollaka qasse kezada uttida indiya misileza bollafe beyttashe dawus

gita denba bolla yafarara daro ooththos maaddiza koshsha miishati deettes koshsha miishatas gita goommay dizayssa beyana dandayettes izi ta guye baggarakka gita mithati dhoqu giidi diccidi beettizayssa misilezappe beyana dandayida.

Gita goommara diza ooso miishey dees ooso miisheza sinthe baggara guutha goommati deettes zo'o qaalameykka iza bolla tiyettididizayssa misilezappe beyana dandayettidees guustikko hayssi kehippe malales tuma.

Denba gadeza bolla heedzdzu goshshe goyza diza mishati woykko oosu mashinati deettes izeti oottishe dizayssa lanqenka issi cilil7o kanatera mayda hela ganazi guye baggara eqqidi beettes

denba bolla gita ooso mashiney dees hayssi gita ooso mashinezi tani xeeliza wode goshshe goyanas giigittidayssa masatees hayssi ooso mashinezi guutha woden daro gadeta goyana dandayizayssa misilezappe akekana dandayadis

Denbaza bolla gita goshsha miishey dizayssa beyana dandayadis goshsha miishaza bolla dhoqo giidi xuufey xaafeti dizayssa beyana dandayettes goshsha maashinezaska gita goommay dizayssa beyana dandayadis mashineza sintha baggarakka gita keethtey dees

Gita ooso mashine dees ooso mashineza lanqenka heedzdzo asati deettes izeta giddofe issinozi kuphe bolla qoobe moothides issi eddezi ooso mashineza woykko amarathora dozore nuni gizayssa bolla eqqidi dees.

Gita denba bolla asati booththa madabara hixidi gaashe dumma mashinen woykko hay wode medhettida mashinen bukkishe deettes izata guye baggara issino zii dooraza bolla kezidi doorazappe kathi duge yeggishe dees

denba bolla guutha puuteti diccishe deettes addicishe diza puuteza guye baggarakka gita mithi dees mithaza guye baggarakka daro asa keeththeti dizayssa misilezappe beyana dandayadis hayssi gadezi qasse katama gidonta aggenna gashe days

Denbay dees dembaza bolla dumma dumma dozati diccidi beettettes ha diccida dozata guye baggarakka gita mithati dolidi beettettes mithata giddonka gita keeththeti dhoqu gidi bettettes gussakko.

Issi awuzaranne aayeera gididi ooththo mashine go'ettidi gade goyshe deettes nam'atikka maashineza sugishe didayssa be ashe days maashinezi goyshin daro xuray dhoqu giidi dendidi beettes ini baggarakka gita mithi dees.

zo7o mashiney banga buccishe dizayssa beyana dandayadis ha buuccishe diza mashineza guye baggarakka gita gidida tophiya bandiray dhoqo gidi beettes bandiraza bollaka cilil7o galal7onne zo7o malay izaas dees

gita denba bolla seretida kathi gakkin iza maxiza cilil7o gita mashine dees hayssi mashinezi issi woden daro katha qommota buuccan oykko maxana dandayi dees guussakko

hayssi mashinezi tani xeeliza wode dumma dumma ooththota ooththana dandayizayssi taas eretishe dees hayssi gita maashiney asati daro wode go7ettidi ooththitiza ooththoza guutha wodeninne guutha wolqa go7ettidi ooththana dandayizayssa akekana dandaades

zo7o mashine dees zo7o mashiniza bolla amarathora nuni puuna giza miishi qashettidi dees zo7o maashinezi qase goommayzas geype gitakko iza guye baggaraka gita dembay dizayssa bolla hara ooso mashinetikka deettes

Giya bolla daro madabaran kumid diza kathat de'etes, ha kathaza bolla issi yelaga Nazi kezid utides, ha madabaraza lanqenka daro ayet madaraza zikon ba'ishe dizaysa madabaraz beyanas danda'isides.

Dennibba bolla daligga giyayi de'ees.giyazza giddonni madabara bolla micetida kaththi Desi .kaththaza giddoppe issi ayaa hokkada xasanni kaththi makashshe dawus.issi ayakka madabarazza doyadda hokkada izzis besashshe de'awus.

Yelaga naazi booththa shurabe maydo keehippe lo'iza nayo kaththi barsishe dees. Iza lanqenka issi naazi kaththi miidi sanezappe wursides. Ha naaza lanqenka pompa giddon haaththe des. Izeta guye baggarakka daro nayti ba kaththa mishe deettes.

Issti kethe giddon madbaara giddon daro kaththa qommoti kumidi hissife dooreti dizaysse beyana dandayadis qaxiza bollaka daro miishata giddon shunkurteyka tunga donoka dees ini baggaraka kirtaase giddon dumma dumma kaththa qommoti dhoqu gidi beettes

issi gita kowa giddon daro asati eqqidi deettes ha eqqidi diza asataska issi awozi matabara komethi daro kaththatayssife dooridi ehidi hizatas gishshe dizayssa meselezappe beyanakka akikkanakka dandadis guussakko

Isti keeththa giddon daro asati sife shiiqidi oydo bolla uttidi dizayssa misileti taas bessana dandayees isita giddofe darotikka cima aayta gidizayssa kitana dandayadhis isti zo'o shurabe oykko qamisa mayda naya okkada izetas kath gishashe dawus.

isti booshsa shurabe mayda izi huphey kehipe adzusse gididanaya kushen amarathora segelgoomene nuni gizayssa oyqqada beettawus izi shurabe bollaka xuufey dees naaya kehippe ufayetada miicashe dawus guussikko.

issi kaamey dees kamezas wulay doyetti dees ha doyeti diza wuleza giddorakka daro matabara giddon kasetidizayssa akekana dandayetdees kirtase giddonka dumma dumma zayte qummoti dizayssa beyana dandayadis hini baggar hara kirtase giddon qasse koshoroy komidi dees

Daro asati issipe gididi denba bolla toketi dolidi maxanas gakida gasheza bucishe detes eta gidope daroti hokidi gasheza bucishe detes issi nozi laqene utidi izeti othizaysa beyishe dese

Gitta dembba bolla gisttey dolizze de'es. Gisttezi cililokko. Birro kaxxibbenna. Gidope attin izi kolxxishe dizayssi misileza bollappe be'anaw danda'ettes. Daro gisttetikka iza lanqqera dizayssa akekana danda'adis.

Badala lanqen hedzu asati eqida hezday asatape issinizas ayfe karey betena nam'atas ayfe karey betes huphezankka samaye mala qobe wotida qodhenkka dunguza nam'ati qacgidi dizaysa missizan be'adis.

Issi demba bolla daro katha qomoy nu derezappe beyana dandayadis ha katha qomoy phudhidi woykon c'isha kesidi dizaysa haysa misiliyappe beyana akkekana xellana eranaka dandayadis.

Issi demba bola pute toketi betes toketi betizaysa gidon qaseka hara duma gidida katha puteyka des hahonka issi guta nazi iza gidon dizaysa be'anas danda'ades hahon gita mitati detes.

Giitta badallay dollidi gakkidayssa giidon daaro yeelagga nayti shiqqidi baadalaza maxxishe woykko issi bolla pooqidi shishishe dizayssa gaana danda'adis ha yelgga nayti hayssa izzeti pooqida baddalaza gam'o maddabara giidon gelissidi tookidi effanawu dettes.

Giththa dembba bolla issi aawazi garsera booththa laynno mayddi bollerakka karetha kooththe mayid huphen shashshe qachid dizayssa missilen besishshe dees. Izza guye bagarakka hakkon daro miiththa qommothi issippe shiqizi dicishshe detheess.

Keehipe dalga gidiza sohon issi issi sohozan kathi zeretidi dolizaysi beetes issinozan kaseka buro goyetizaysaka xalaala gidizaysaka beses haakon kase keethathika keexetidi dizaysa misilezi qoncisanas danda'ides.

Gita denniba bolla daro shunninurati zeretida diccishshe dizayissa be'ana danida'adiss hayissa dicciza shuniburata giddoppe qase mellizayissa issi hokada maaxashshe dawus ,baa zooko bollakka danicco danicadus.bee bollakka shashshe qachchadus.

issi batalaza giddon asi badala pooqidi besiishshe dizayssa misileza bollafe beyana danda'adise badalaza ayfey kefipe malales batalazi booththi pish gides izas paashshika dizayssa beyana dandayadis gussikko hayisa misileza bollafe

isi gan miza dendabella paachey shoketidi diccishe dizayssa misilezappe perana dandayades haakkon qasse mizati issife gididi maata okkidi mishe dizayss misilezappe taas bettana dandayides haakkon qasse gita miththatikka deettes

Gita denba bolla daro bazalati diccidi beettettes bazalati maralidi beettettes hamarlida badalata giddon issi huphen qope woxxida addezi kanthishe dees addezi ha taakokka xeellishe dizayssa beyana dandawos badalataynn baggarakka gita mitati diccidi beettettes.

Dembaza bolla daro gaasheti kaxidi beettettes issi baggarakka bucettidi dendida hayssa bucettidi dendiza sohoza giddon daro shuchchati deettes ha bucetonta gashezikka issi bolla kundidi beettes guussikko

gita badale diccides badalazikka ayfidi beettes bazalaza bollakka baashshay dees hakkonka daro mitha qommetoykko doozati diccidi beettetes bazalaza giddon daro maatai poykko sharafazi diccidideettes

sampa bolla woykko saaxara bolla gistey dees gisteza giddofe aayya dumma dumma anqashata maxashe dawus aayya chilil oshurabemayadus huphenka karesa goosse woykko shashe qachchadus izi guye baggara gita gaththa keeththi dees

Gistey diccidi dhoqo giidi beettizayssa giddon issi indiya omettashe daus ba zokkonka danco dancadus uphezanka shaashe qachadus giste goshshe gadezikka keheppe dalga gidizayssa istalezappe akekana dandayettes

Issi gita denba bolla daro giste diccidayssa giddon issi aaya eqqada kushen haakko bessashe dawus aaya bulla naylo may'adus huphenka shaashe qachadus izi guye baggarka gita mithi beyttees.

gita keehippe dalga gidida gade bolla bangay doletidi diccishe dees haakon qasseka daro mithatii bettetes hayssi bangaz erethazi kalxidi issife tiotidi beettes hayssafe daro murota demmana dandayettes

Denba bolla dumma dumma katha qummati zereti beettes issi baggara diza katthatikka kaxida haakkonkka haaththayi dees ha dembaza giddonka bolla giddon dumma dumma haaththati eelidi beettettes haakkon asata keeththeyka dizayssa miselezi qoncissana dandayides.

Isti suuqe giddon isti yala ganasi dees iza sinthenka daro katha qommoti maxabara giddonka kontale giddonka komizi deettes suyqeza giddonka dumma dumma quma qommotikka deettes samuna qommonotikka deettees gussi

shunkurtey denbaza bolla toketi dides dembaza bolla diza shunkurteza issi addezi haaththe ushishe dees addezi huphe bollaka shaashe qachides iza away sugon tamala maaddees daro dalga gidida shunkurteyikka diccishe deettes

gita denbay dees denbaza bolla bazalalay toketidi dees toketidi diza badalaza giddon daro asati hamitishe deetes izita giddofeka daroti kawo ooththanchata gididayssa misilezappe xeellana dandayadis

Gita shunkurtey yafarara diccides gadezikka kehppe adusakko shunkurteza geddon daro maatati diccida oykko sharafati deettes hayssatu shunkurteza izeti wodiyan harmidakko ay ba lo7anas gees gidetii.

Daro bazaalati denbaza bolla ziccididis badalaza giddon sharafay woykko maatay dolidi beettees hayssa asati harmidakko keehpe lo'okko badalazikka kaxishe dizayssa lo’ethidi seellanakka akeekanakka dandayettes guussakko.

oge bolla daro kaththa qommoti matabara giddon shiiqidi bayzetti shedettes issi aawuzikka kushen izi aaziya qommo berasa oyqqidi kathata giddofe makishe dizayssa misale izi qoncissana dandayides dumma dumma kaththa qommotikka matabaraza giddon dizayssa akekana dandayettes

Bangay dolidayssa giddon ussi aaya bulla koote mayada huphe bolla shaashe qachata beettawus bangazi buro kaxishe dees chilil'okko daro talga gidida gade bolla zereti di dizayssa iselezappe beyana dandayadis

denbaza bolla daro kaththa qomoti diccidi beettee kathaza giddonka cilil7hoo ciishshati dolidi beettees haakkonka is gita shuchchi dhoqu gidi beshiyeza bolla beettizayssi kefeppe ufayssees hashuchchazalanqenka gita bocheti dizayssaakekana dandayadis

Hedzdzuboorati issippe de7eettes. izeta lanqenikka issi bootha shuraabe mayida naykka dees booratas kaththi immidi dhiikkishe de7izayssa akeekana danda7aysi booratas meeray keehippe gita gididayssa hamisilezi qoncisees.

Dawuarareza bola dumma xuufeyinne misiley dizaysa beyana danda'adis, izeta hani bagaraka cugan asati gidid detes, gidid dumma dumma qopa hasa'ishe asati dizaysa ha misileza beses,dhoqan misileza bolla qaseka giita gidida woray dicid betes

Issi botha shurabe qantha adezy des izara hasayiza qase gita hu'e bolla qofe wothida ady des izeti hasayishe xeliza kretha adezi des kretha adeza huphay po'ako awozi cimota agena

Issi wora giddon daro asati dettesi asata giddoppekka daroti huphphen kobbe woththida issi addezikka kotte kesidi hashshen woththides izi huphpheyikka guththara bo'atishe dizzayisa missilezi qonccisanaw danda'idesi.

Missileza bolla duggeha tophphiya killile waana aysso giddida addezi puute tokkishe dessi izza guye baggaraka giita giddida tophphiyan kehippe erretida abbay giddibe ammarathon gettetizaysa giddon puutte tokishe dessi.

Issi ashaway dizayssa gidon woykko silimo masatiza daro asati issi bolla shiiqidi ametishe deetees. izata gidon qoobe aatidaykka dees shuurabe mayidaykka dees naylo mayidaykka dees. izata goye bagarakka gita mithi diccidi beetuizayssa akeekana danada'adiis.

issi layno maydawozi mitha sinthen eqqidi dumma dumma qofata asatas haasayishe dees iza guye baggara daro mitati dicidi woramedhishe dizayssa misalezappe beyanakka akeekanakka dandayi dees guussakko

ahuzi hadirsa kushera maata oykkidi kushichcha zkusheza dhoqu histi hasayishe des iza guye baggarakka diccishe diza woyshedi betes hani baggaraka daro goysheti sife shiiqidi diccishe dizayssa misolezi qoncisana dandayides

Issi eran diza daro asati issife shiiqidi dizayssa beyana dandayadis izzata giddonka daro asati qoobe woththida hezata lanqen tukkey diccidi dizayssa beyana dandayadis kini baggarakka gita badalati diccidi maarilishe dizayssa hissamesi xeelladis.

Issi awuzi siti gidi eqqidi layno may7di dizayssa beyana dandayadis iza guye baggarakka daro mitha qommoti diccidi dhoqu gidi deettes awuzikka dumma dumma qofata asazas aathchishe dizayssa misilezi qoncisees.

daro asati cugan issife shiiqidi dumma dumma qofata hasayishe deettes izata giddonka issi kare dereppe yida aawuzi dees iza heni baggarakka booththa laylo mayida addezi kushe zoko bolla wooththidi eqqides

denba bolla daro asati kezidi dumma dumma pute qummota tokkishe deettes daro asatikka guyin eqqidi izeti ooshtishe diza ooththoza xeellishe deettes daro izata giddofe diza asati kawo oothanchata gididayssa misilezappe akekana dandayadis

issi booththa shuurabe mayida izas huphey puulumida adezi issi aawozas karetha lastiqa giddon diza pute immishe dees ha pute ekkishe diza adez huphen qoobe boothta qobe woththides odhenka dunguza woththidayssa misilezappe beyana dandayettes

issi gita kuwa giddon karetha lastiqa giddon daro puute qommoti issife yafaran zicidi beettedes izeta giddorakka ogey aduqidi beettizayssa misorezappe beyana dandayettidees guusikko

Daro asati issife gididi kamettishe deettes izata giddon laaqaydes izata chenka daro shuchchati deettes haakon kaamey beettes kaameza lanqenka gita mithati beettettes mithasazappey guye baggarakka gita boshe dhoqu giidi beettes.

Issi huphen booththa qope woththida addezi gulbatidi puute tukishi dees tani puuteza xeelliza wode tukke puute maasates addezi qoodhe bolla dunguza xaaxidayssa misalezappe beyana dandayettes.

Gita mithati issife shiiqidi deettes tani xeelliza wodekka gita woran issife medhida hayssa woraza giddon guutha putetikka deettes goyshettikka deettes maataykka dolidi sharafa medhidi dizayssikka dees mithata bollaka hara mith qase dolidi beettes.

gita gushshe lanqen haakon daro asati aadhdhi bishe dizayssa beyana dandayadis izeta lanqenka gita mithi dees haakkon gita boshetikka dizayssa misilezappe beyanaka akekanakka danda7os hasata giddonka booththana xaalama yidaykka dees

Isti denba bolla keheppe daro asati issife shiiqidi oyde bolla uttidi itettes tani xelliza wode dubbusha gidonta aggenna istira giddofekka cima asati daro hidettes isita guye baggara gita mithi dhoqu giidi beettes.

Daro asati dumma may7o may7idi hametishe deettes daro asati izata giddofekka bootte aaththida qoobe huphen woththidaykka dees booththa shurabe may7idaytikka deettes qoodhen dumma dumma dunguza qommota woththida asatikka deettes

issi gita awuzi akafara pute tokkishe dees iza lanqeraka booththa may7o mayda indiyakka tukashe dawus haakkon gita teqqetida haaththeza bolla tophiya banderay dhoqu giidi beettes

Daro mithati issife shiiqidi diccidi beettet hayssi diccida woorati issife shiiqidayssa gishas qasse gita mithata iza giddofe beyana dandayabekke ubbatikka moolenne siti giidi diccidayssa akekadis.

awuzi booththa layno may7di samaye mala bolale gixidi kushen saate wossidi tuke pute tokki wursidiza duca giddon biitta zaarishe dees awuzi qoodhen dumma sharbe xaxiti dees iza guye baggarakka daro asati pute tokkishe deettes

Gita woray dees woraza giddon isti mitcha diccaza beettas hadiccida mithe garsen isti karetha shora bemayi dadezi dumma dumma qofa asatas haasayishe dees woraza giddon isti mitha bolla xuufey xaafetidi kaqettidiizayssa misilezappe beyana dandayadis.

Hayissa ogge bolla issi suqqe giddon kaththa ayiffe qommoti issi heran liccetidi dizayissa xellishin ayibappe malales giddeti ezeta giddon manggoyi deesi burtukanney deesi harah miththa ayiffe qomottikka dettes.

Issi madardara bolla daro kathatti issi bolla dees hayssa kathazza sunthi gamothorra inguri getetees amarathorra aygidizza izza suntha erikke.xelishin keyippe loyees mishinkka mal'zzayssa erays

Bitta bolla madabarazi micetidi des hayssa micetidi diza madabaraza bolla shunkurtoyides ha madabaraza lanqenka daro asati eqqidi aasayishe dees oge bolla shunkurti bayzettishe dizahissatas masatishe dees haysta mala oothsota kaasati ooththidi aqana dandayettes.

Issi suuqe giddon daro kaththa qommoti deettes paapaayey dees bortukaaney dees botey dees doonoy dees shonkurtey dees dumma dumma kaththa qommoti kaqetidi bayzettishe disayssa misilezappe akekana dandayadis guussakko haysti ubba asas meexeas goo7ees.

giya bolla daro bayzettiza miishati deettes izi ta giddonka daro mitha ayfe qommoti dizayssa misirezappe beyana dandayettes burtukanekka dizayssa xeellana dandayadis dumma dumma kaththa qommotikka issi lanqen shiiqidi shiiqidi dizayssa beyana dandayadis

Gita gidiza gushshe bolla danqala santhe diccidi beettes ha diccidi beettiza danqala santheza giddon issi huphera qolxo gidiza addezi eqqidi beettes addezi cilil7o shurappe maydayssa misilezappe akikkana dandayadis.

Dalga geyay dees giyaza bolla qasse hixxettida matabaray dees matabaraza bolla dumma santhe qommoy dees izeta hinne baggarakka daro asati matabara bolla dumma dumma katha qommota micidi bayzishe deetes issi gita matabara giddonka qashetidi diza kathikadees.

oge lanqe bolla arsan dumma dumma mitha ayfeti bayzettishe dedes amitha ayfezikka lastiqe giddon qashetidi woththettidi bayzettishe dizayssa misileza bollafe hakiikanakka beyanakka dandayettides

Ogelanqen issi indiya daro katha qummota micada bayzashe dawus iza giddon tonga donoy dees shunkurtey dees maxaaxeyka dizayssa misilezappe beyana dandayadis izi hini baggarakka daro asati daro quma qummo micide bayzeshe dizayssa misilezappe beyana dandayadis.

oge lanqen daro asati shiiqidi katha qommota bayzishe deettes hizeta giddonka santhe bayziza asati deettes yiidikka shammishe diza daro asati deettes ize ta lanqenka issi booththa kam7e dees guye baggarakka gitas uyqey dees

Gitta dembbay de'es.dembbata bolla daro dishshatti de'ettes. Ha dishshatta giddonppekka daroza yeelaga na'ay maxiddi kirchatte giddo wottidi gaare bolla shugii shiridayssa be'anaw danda'os. Iza guyerakka daro asatti dhishshatta giddon hamettishe dizayssa akekana dandayadis.

Kehipe demba gidida aho gade bola duma duma c'isha qomoti toketidi detes iza gidon tamare nayti hametidi c'ishaza xelishe detes issiniyaka ayfe lanqe shishada pilgada xelashe dizaysa missilezi qonc'ses.

Hedzdzu maca nayti dizaysa gidoppe hedzdzatika kehippe ufa'etidi miicishe de'etesi Izeti eqida sozani daro ciisha puteti dicidi beetetesi, gadezi kehippe dalga gidida gishi mayinneppe mayinne gakanasi xeelanasi danda'etibeyina.

Dembba bolla daro ciishshati puuteti izetas toketidi deettes. Ha tokettidi diza puuteta giddorakka gita ogey dees. Ogeza bolla issi cililo ma'ida yelaga naati ciishshata kirtase giddon woththidi gaarera laaggishe de'es.

Hezhzhu asati detees issitappe nam''ati idimetti dizayissa akekana danida'adiss. Izeta kushshe bollakka daro cishshatti dizayissa hayissa missileza qonccisana danida'ides.hessatikka Daro cishata idimidi dizayissa hayissa missilezzi qonccisana danida'ides gussakko.

Daro warqateti deettes. Warqateta giddonka daro ciishshati deettes. Izeta giddon galalo ciishshay dees; zo7o ciishshaykka dees ;dumma dumma ciishsha qomotikka warqateza giddon xaaxeti dizayssa wisilezappe beyana dandayadis.

Gita keeththe giddon marbatey exxishe dees ha eexxishe diza marbatiza ko'tidi yalaga nayti dumma dumma oothi othishe dexes leemisos issi naya daro cushata kirtasen xaaxada gelthashe dizayssa beyana dandayas iza guye baggarakka daro nayti oththoza othishe deetes.

zo7o maashinezi goshshe goyshe dees ago7tishe diza gadiza lanqan qasse kathi dolidi beettizayssa beyana dandayadis hakkon keeththe beettes keeththeza gue baggaraka kehppe gita gidida mitati diccidi dalga gidida wora medhdhi diizayssa bissilezi taas bessise dees

dalga gidida ciishsha goshshay dees ciishsha gushsheta giddon heedzdzu indetti deettes heedzdzu diza indetikka ciishsha dankide oyqqida izata giddofeka nam'ati miicishe deettes issiniya hanko naayo qasse idimmada ha taako xeellashe dizayssa beyadis

gita keeththey dees keeththeza giddon daro ciishsha puteti deettes daro ciishsha puteza giddon issi naya ciishshazappe daro danka oyqqada qachashe dizayssa misilezi bessanas dandayettides ciishsheza bolla keexxeti diza keeththezi ciishshata awappe teqanas maaddees

gita denba bolla keehppe gita gidida ooso mashiney dees hayssi oosto mashinezi tani xeeliza wode keehppe dalga gidida gadeza issi woden goydi giigissanas dandayizayssa misirezappe tuma beyadis.

Ciishsha qachidi giigissishe diza daro indesi deettes izaa giddofe issine ha taakko xeelashe dawus naya xeelliza wode keyppe malara lo7awus naya tana keyppe fayssana dandayaduyos gussiqo

daro puuteta giddon heedzdzu yelaganayti deephes heedzdzatikka booththa layno may7ida izitappe issiniya dumma xeellos maaddiza miishe go7ettada puuteta haythefe woykko boncofe ekkada pilgaza xeellashe dawus

Gita denba bolla daro asati oothth ooththishe deetes hayssa misileza sinthe bollan nam7u addeti okkidi gate go7ishe deettes izita giddonka issin deya pokkada iziti ooththiza ooththoza seellashe dizayssa misilezappe beyana dandayadis

Issi kareta shorabe mayda indiya daro asata shiishshada dumma dumma quma qumota izetas eristash goykko izetas haasaashe dawus haysti qumay hayssafe oosetides haysti qumay hayssas go7es gizayssa dumma dumma qufata asatas eresashe dawus

Issi suchchafe oosettida bolla giddon haaththe yelidi beettes ha'elii diza haaththeza lanqen daro asati issife eqqidi haaththeza bolla dumma dumma qofa aaththeshe deetes iza ta hani baggarakka issi yalaganazi barka eqqidi dees.

issi kehippe lo'iza naya ciishsha idimmada ushuchcha kushen qasseka ciishshe qanxashe dizayssa misalezi bessana dandayides izi guye baggarakka issi yelag nazi ciishshe gaare bolla woththidi sugishe dizayssa akekana dandayadis

denbay dees denbaza bolla daro asati dumma dumma zerethi zerishe deettes izeta hani baggarakka dembaza bolla maatay dolides izeti goytiza koshshe bolla zerethi zerishe dizayssa misilezappe akeekana dandayadis

issi awuzara issi ayera gididi gade wadhiza miishe go7ettidi gadeza waadhishe deettes hizoti ooththishe diza ooththozakka gu7era gididi xeelliza daro asati dizayssa misilezappe beyanakka akeekanakka dandayadis

zoo ciishsha issife shiishshidi naazi gaare bolla sugishe des izas oshichcha baggarakka hadersa baggaraka gita shiishsha puteti tokkidi dolishe deettes haakonikka issi addezi eqqi didizayssa misalezi qoncisana dandayides

gita mashiney melidi diza puutto giddon gelidi dumma dumma puutto maxishe dizayssa beyana dandayadis dembaza bolla kehippe daro gidida puuttoti diccidi melidi ooxidi hayssa misileza bolla bettettes

gita keeththe giddon daro ciishsha qumoti deettes ha ciishsha qumotikka kirtase giddon xaaxetidi deettes hayssa ciishshata qase xaaxishe diza issa dezi haakon beettes huphenka bulla qoobe woththidi ooththoza ooththishe dees

gita ciishshay toketi dizayssa beyana dandayida ciishshatas cililo haythey oykkoy boncoy dees ha ciishshaza bollaka booththa ciishshay podhdhidi beettes iza guye baggarakka zo7o ciishshati deettes

Issi keeththe giddon daro asati issife shiiqidi oothth ooththeshe deettes izita giddofekka istinozi biitta kaashishe dees issi awuzikka kaashidi hara awuzas pestishe dizayssa misileza beyana dandayetehez gussaqo haysti ubba daro asati misileza bolla deettes.

Galal'o dancho dancida daro macasati deettes izisikka dumma dumma ciisha qommota xaaxidi qaccishe deettes izita guye baggarakka hayssa mala'os ooththiza daro asati deettes izita giddofe istiniya huphen karetha shaashe qachadus.

booththa ciishshati deettis ciishata giddonka adhadhi zo7o ciishshati dizayssa misilezi bessees ha ciishshatas cilil7o boncoy dizayssa misilezappe beyana dandayadis ha boncoza oykko ciishaza guye baggarakka gita keeththey kaxxetidi dhoqu giidi beettees

firaashey dees firaasheza bolla gita saaney dees saaneza giddon galal7o gita jarkaney zaytera kumitid dees ha kumetidi diza zayteza lanqen kahni baggara qasse mazabara giddon daro kathati kumidi histi bolla dooreti dizayssa misalezi bestishe dees

Galal7o shaashu phen qachida yalaga nayti deettes izitikka kanatera galal7o masasizayssa maydi deettes dumma dumma quma qumota kubbata giddon gessishe deettes ize ta hari baggarakka isti yalaga naazi oohthoza ooththishe dees.

asati yafaran goytida goshshe giddon heedzdzus gididi katha yeggishe deettes izta giddofe issinozi qoobe woththides harazikka qasse zoo shorabe may7des qobe woththida wozikka zo7o shorabe maydi dizayssa beyadis

Miththa giddon daro asati issipe shiiqi eqqida izeta giddon issi laxana mayo mayida aayiyakka dawus issi addezika huphe bolla qoope woththides iza lanqeraka gita haathey googishe de7ees.

Gitta demba bolla gitta shapay kanthidi beshe does. Shapaza miye bagaraka asati bokidi gade gidon hathezi gelana mala othishe dizaysa haysa misilezape beyana danda'adis. Hathey gelishe diza bottazanka c'ililo kathati dolidi betetes

Issi gita denba bolla karetha lastiqey des lastiqeza bolla biratay dese birtataza bolla botha shurabe mayidi karetha bolale gixida yela nazi utidi kushe micidi ufayetishe dizaysa ha misiley tas qoncisan dand'ides

Giitta dembbaza giddora shakidi biiza addussa oggey dess oggeza hadirssa baggara qasse daro kaththa qommoti zeretidi bettes ushshacha baggarakka kaththati zeretidi dolishshe dettes.

Issi daaro asati issippe shiqqidi cillilo mashshine xellishe dettes izetta giddoppe issinozi tophphiya kawo giddida dokkitere abbikko izzeta guye baggeraka giitta booththa bandiray dhoqqu giidi bettes.

Gita denbbay dees. denbaza giddon daro goshshe goyiza miishati woykko amarathora doyzore nuni gizayssi dees. Gita olla bookkishe dizayssa misilezappe be7ana danda7oos Izatikka guutha woden daro ooto ooththana dandayettes.

gita denimba bolla daro dalga gidida haaththe dees haaththezi qasse issi baggara goshshe giddo gelishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis ha gita haaththe woykko shaafaza bolla ogey kametiza bolla aadhdhana mala oothetid dees

Gita olla giddon haathay des haathaza bollara qasse tussan xoqqu gidi medhettida oge des heyssa ogeza bollara kaameti aadhana danda'ettes hayssa aathiza qasse uushsha giddo zaaridi iza giddon diza puuteta ushshana danda'ettes.

heedzdzu yafaran daro puteti toketidi deettes toketidi diza puteta giddon nam'ati eqqidi deettes nam'u asatikka booththa shuurabe mayda izeta giddofe issinozi zo'o qobe hupen woththides

Gita zemba bolla asati shuchchafe keeththe keexishe dizayssa misilaizappe beyana dandayadis gita ooso mashiney izata oosho madishe dees hani baggarakka gita kaamey izatas hayssa nun amaraora simminto bizayssa izatas immishe dees haakkon qasse gita kaamey kath caanidi eqqides.

Issi gita denbaza giddora aadhdhidi biza gita shaafay beettes shaafaza lanqarakka issi baggara gita woray ziccidi beettes hani finthan qasseka denba bolla dumma dumma kaththati zereti didizayssa be ashe days.

Issi keeppe lo'iza yalaga naazi bulla shorabe may'idi karetha ure gixxidi kushe ha taakko malatishe dees iza guye baggarakka daro koshshey dizayssa giddon daro muzeti doridi dizayssa beyana dandayadis.

Gita boshey nam'u baggara dees ha gita bosheza giddorakka haaththe gogish dees haaththiza sinthen heedzdzo asati deettes heedzdzo asatappe issiniya macakko maciya nam'u attomatas giddo giddon galada eqqazetizayssa piselezappe beyadis.

gita boshe bolla dumma dumma ooththota ooththishe dizaasati deettes oshsheza garsenka ooththishe dizaasati deettes ha ooththishe dizasata lanqen gita bolla bookkiza maashiney dizayssa misilezappe beyana dandayadis guussakko

ha misileza bolla heedzdzo asati deettes nam7ati macakko issinoza addekko adde dayssi paaththe gogishe yizayssa haaththeza teqqidi haraso izibbana mala ooththishe dees haysi haaththezi puuteta woykko katha ushshanas maaddees

Gita denba bolla daro asati deettes asata giddofe issi indeya hupheza issi bagga dazettada ayfen manaxira osaza dawus izi lanqarakka booththa shura be mayida attumanazi kushen pompara haaththe oykkideso.

issi go7ettiza goshsheza bolla karetha golare gixida naazi shuraabe mayde eqqides shuraabeza bolla diza misileza be kushera bistishe dees iza guye baggarakka toketi dolida muuzey diccishe dizayssa beyana dandayettides

Daro asati gitta dembalanqen eqqidi deettes izeta giddon issi indeyadawus daro asatikka eqqidi kanatera dumma dumma qalame dizayssa maydi deetes izata giddofe issi addezi bochcha shurawe maydi eqqidi dees izata giddon

Issi keethttha giddon daro issippe shiqqidi diza kutoti dizayssa misilezappe bayanna dandayadis kuttozi izetas gigida qumata mishshe dettes izetikka mulera dizayssa beayssi tophphiya misileza bolla beyadis

Hayssa misileza bolla daro mara nayta be'anaas danda'adis. Marata sinththenkka uutula woykko galaba giza izeti miza miishshey dees. Heni baggara issi mariya eqqadakka beettizayssa misilezi taasi qonccisides.

Nam'u adeti hashe bolla kallo wottida adeta sinttan nam'u meheti detes nam'atika miizako issinozika karetiko issinozi qasse zo'oko hakon nam'u asati eqqidi hassayashe detes.

Demba bolla issi zo'ora boothara gidida maraya dawus. Karethara boothara gidida miiziyaka qasse marayo laacashe dawus. Hanna karethara boothara gidida miiziya marays aayo gidonta aguku. Iza guye baggaraka gita miththi dees.

gadeza bolla uuttulay qoletidi dees ha qoletidi diza uttulaza issi wanca miiziya mashe dawus izi heni baggarakka daro karethanne karethara woossara diza miizatikka mishe deetes hazo7o miizeys haysse bolla worqay dees worqaza bollaka oyddu tamman heedzdza giza paydoy xafetidi dees

wanca booraza sino bolla wodore qachetidis a wanca booraza kacay kehipe dhoqa gididayssa woykko gita gididayssa mishilezi bessees kaccezikka kehpe qarakko iza guye baggara zo7o boorazi hokkidi maatamishe dees

Dembata bolla gita booray dees. Boorati bulla woykko daama nuni gidayssa masatees.boorati keehippe xiiketidi modhidayssa be7anasi danda7ida. Issi addezi iza guyera kalo hashen oyqidi eqidayssa be7anas danda7eetees.

Keeyppe modho gidida miiziya kath woykko uuttola mashe dawus miizi yo addezi dhiikkishe dizayssa akekana dandayadis azis giikko miiziya keeppe modhada woykko ordada diza gish haistikko miiziya karethara booththarakko

Athay zoy booththa marati sife shiiqidi galaba woykko uuttola mizishe dizayssa misalezi qoncisees izata bolla gita keeththey koyas keexxetides heni baggarakka asati diza keeththey kehippe dhoqu giidi beyttishe dizayssa misalezappe akekana dandayettes.

Issi gita keeththey dees. keeththiza giddon daro dorsati deettes issi aaya yelaga naazara gididi deeyshatasinne dorsatas kathi immishe deettes.dorsatikka ordera modhidi beettizayssa akekana dandayadis.

issi aayey kushe bolla nam7u phubuleti ideedes ha nam7u bubuleta oyqida kusheza bollaka warqay dees hayssi pubule zutani xeelliza wode kutto ubuleykko hayssa faranja kutto pubbule gidonnaa aggenna gaada qoppashe days

gita keeththafe daro miizati kezishe deettes izita giddofeka wancay dees kareth hayqay dees keeththizappe hani baggara qasse gita dembay dizayssa giddon daro miizati ichidikka eqqidikka misilezappe bettana dandayettes hamiza tani baggarakka gita mithi loqu giidi beettees

booththa kuttoy dees zo7o kuttoy dees iza giddon wwanca kuttoykka dees hayssi kutos issife shiiqidi aayiya izitas immida kathi kokkidi mishe dizayssa misilezi bessees aayiya huphe bollaka shaashe qachidayssa misilezappe akekadis

Gitay dembay dees dembaza bolla daro mizati shiqidi maatamishe deetes daro mizataska kacey keheppe gitanne qara gididayssa beyana dandayettes ha dembaza guy baggarakka gita bochchey dizayssa misilezi qoncisana dandayides.

issi demba bolla kaththay maxaxidi dendidappe guye diza maqa giddon daro meheti maata oykko maqaza mishe dizayssa misilezi bestishe dees hayssa dembaza bollaka nam7u gatta keethetti dizayssa misilezappe akekana dandayadis

Issi nazi hokidi akafa gadefe denthishe des issi botha shurabe mayida awozika pute tokidape guye puteza duca gidon hathe qolishe dizaysa haysa misilezape beyas izeta guye bagaraka daro asati othoza othish detes

Gita demba bolla Gita karetha lastiqe gidono Gita gidida avocado puuteti dicidi betetes, ha dicida abokadon puute guyeraka gitta mirhati dicidi betizayta misilezappe akekkanka eranaka danda'adisi.

Tukke putter yafarara dicishshe dizayisa besesi ha dicishshe diza tukke putteza giddoni lasitiqera gita puttey dizayisa beanas danidaadis hahoni issi adezi oththo ooththishe dizayisa misilezi akkekises

Issi keeththe giddon gita birata medhdhishe diza addezi de'es; izi go'etishe diza miishshazi woykko maashinezi gita biratata issippe dumma dumma qalame woykko hayssa amarethora nuni qirxe gizayssa ooththana danda'es.

Daro asati issippe shiiqid dizaysa misilez besishe Des. Ha asata sinthenka daro olati booketid giigetid dizaysa be'ishe days , haysa olaza gidonka daro dumma dumma puteti toketana gididaysa akekana danda'adis.

aawuzi tohoppe camma kessidi soreza pude xaaxidi aste booththa layno may7idi zaapanun igiza ooso miishan go7ettidi puuteta harmishe dizayssa miselezappe beyana dandayadis

Oge bolla daro maatay woykko katha qommoy diccidi beettes haakon qasse wonta xalqiya kehippe ufaysiza ogen kezashe dizayssa beyana dandayaes ha kezashe diza awaza lanqenka gita bochchey haakon beettees.

keehippe ufaytida issi yelaga naazi kushe bolla tungga dono oyqqidi miicishe de'ees. Na'azi keehippe ufaytidayssa misilezappe erana danda'adis. Iza guye bagarakka qorqoro keethay dees. Qorqoro keethaza lanqenkka maata keethazi dees.

Denba bolla issi booththa shorabe mayidadezi toho bolla uttidi mango pute pollaza giddon tokkishe beettes iza guye baggarakka daro asaki haakkon dumma dumma huute qommota tokkishe dizayssa akikana dandayettes guussakko

Daro tukke puuteti cililidi bettettes ha cililidi beettiza tukketa bolla daro misati eqqidi keeththe keexxezizayssa beashshedays keeththezi tukketa aawappe kammanas woykko naaganas maaddes

Bulla bolale gixida awuzi kushen saate aaththidi qasse kushe qanthi layno may'di kushen muuze dhoqu histidi bistishe dees iza guye baggarakka daro kaxida muuzeti bettishe deettes

Aube lanqen daro asati kuya medhidi iza giddon uttidi dumma dumma kathta qumota bayzishe deetees daachcho giddonka daro kaththa qumoti dizayssa beyana dandayadis haakkon kasse nam7u asati ogeza bolla hametishe dizayssa hayssa misilezappe akekana dandayadis guustakko

Dalga goshshe bolla asati issife shiiqidi beettetes ha shiiqidi beettiza sta lanqenka ooso mashiney dees asati daroti huphe bolla qobe woththida izata giddofe issi awuzi izatas dumma qofa haastishe dees.

keehippe demba gaddey dees demba gaddeza bolla dumma dumma katha puuteti dizayssa beyana dandayadis darotikka galal7ogidishin hisitappenn baggarakka dal7o cilil ogidida puuteti dizayssa misilezi bessana dandayides

Cobolo maata masatiza maatay gadeza bolla zicidi beettes hayssi gadezi keeppe dalga gidida gish mayneppe mayn oykko gaxappe gax xeelana dandayettenna hakkon qasse away dolishe dizayssa beyana dandayadis.

Awuzi booththa shura bemmayides huphenka salo malaqobe woothshides karetha bolalekka gixxides okkidi mango pute bolla giddon tokkishe dizayssa misilezi bessees iza guyerakka daro asati huute tokkishe deettes.

awuzi holla giddon akato pute tokkidi iza bolla biitta shirishe dees ha biittaza lanqenka oshay dizayssa beyana dandayadis oshazi putezi diccidi dhoqu gidi elle beettana mala maaddees gussakko

issi denba bolla pompay qanxetidayssa giddon puuteti diccishe dizayssa beyana dandayadis hayssi puuteti tani xeeliza wode galundo misti gidonta aggenna haratikka qasse xeeliza wode tuuke ayfe masatetes

hollay booketizi dees booketizi diza hullaza lanqen akafa eqqizi dees hani baggarakka pompa giddon haaththe dees haastara diza pompaza lanqenka oshaydees oshazi biittazi ikkisana mala ooththes mitha bollaka xuufey xaafettiidayssa be ashedays

Baley dees baleza bolla daro meheti deettes issi addezi balla woyqqidi baleza giddo gelishe deettes heedzdzo asatikka baleza giddon gelidi kathaza shiri shiri yeggishe deettes issi guuthanaykka izeti ooththiza ootoza xeellishe dees.

goyttida gade giddon issi addezi holla bookkidi biittaza giddofe kessidappe guye zaarizi qasse iza lanqen coobolo maata tokkishe dees hayssi coobolo maatazi gadey aththen mecetonna mala teqanas maaddees

Hareza lanqqen nam'u asati eqidi detees asata tani xeliza wode medosata hakime masatetees issi adezi hareza qodhe oyqqidi eqidi de'izaysa beyashe de'aysi

Issi gilqaq paray dees gilqa parazza botha afilla mayizza adazzi pilgizze dizzayssa be'nas dandayos izzimirmara machine haythan wothidi pilgishe dizzayssa be'naw danda's.

Issi bootha shurabe mayida yelaga nazi des, bootha parazaka oykides, parza sidhe bolla tophiya bandida masatiza dumma bandiray des, ha parazika awoza woyko nza lanqen siti gid eqides

Misileza bola namu adet detees issinozikka hareza sidhdhen duma lasitiqera gelithishe detesi issi adezi hareza duna dhoqu hisit beesishe dees iza guyerakka gita miththay issippe shiqiddi dizayisa beyanas danidaidos

Issi zo7o shurabe mayda keyppe orde tani xeellishin walqama wasatiza yelaga nazi nam7u kanata oyqqidi eqqides kanatappe issinozi inxars kessidi laawishe dizayssa beyana dandayadis

Issi paraydees paraza lanqerakka nam7u asati deetes addezi paraza dundiza bixalaza oyqqidi issi macanays bestishe dees macanayakka medus aakeme gididayssa misilezappe akekana dandayoos gussikko

issi oge bolla diza waraqata bolla kanay dees kanaza bollaka dumma dumma xuufeti xafetidi detettes ogeza hini baggarakka gita keeththey dhoqu giidi qeexxettidi bettes guussakko hayssi ubba misireza bolla qoncides

booththa laylo mayda odddu asati deettes izita guye baggarakka gita mithides haakkon kasse tophiya banderay kaqettidi dhoqu giidi beettes hagita isti mithaza lanqerakka goyshe woykko amarethora barzafe nun giza mitha qommoyka issife shiiqidides

adussa booththa laylo mayda oyddu addeti deettes hizata guye baggarakka ara asi dees hasata lanqenka gita mithi dees mithaza guye baggaraka qorqoro keeththe dees qorqoro keeththeza lanqenka daro mithati diccizi dhoqu giidi bettettes

denbaza bolla maatay dolidi cililldi beettes iza bollaka daro booratinne miizati sipe gididi maataza mishe deettes ha issi boraza qasse meeray kehpe gitakko haakkon qorqoro keesteyka beettishe dizays akekana dandayadis

Denba bolla heedzdzu asati daro boochcha deesheta shiishshidi izata narpe caddeshe dizayssa misilezi bessishe dees deeshshetas buuchcheykka dizayssa misilezappe akeekana dandayadis hini baggaraka kaamey eqqidi dees.

Issi naya kushe idimmada ha taakko xeella shedawus naya xeliza wode kehppe lo7awus izi guye baggarakka isti paray dees parazakka medosaakimezi toho bolla uttidi narpe addesha dizayssa misalezappe xeelladiis gussikko

oge bolla daro meeti deettes boochcha mizeykka dees zo7o booraykka dees ha gita booraza bolla qasse gita kace dees iza kace bollaka wodoroy xaxiti dizayssa beyane dendayadis mizata giddonka issi deeshshi adawus

Zo7o booray dees borazas meeray keehippe gitakko borazaythe bolla worqey dees worqaza bolla xaafettida xuufey dees boorazi dhiketidayssa gididayssa nuni erana danda'oos boorazaynne baggarakka issi addezi dees.

issi denbay dees denbaza bolla yalaga na7azika na7a ehidi hakimezan dhale cazisishe dees izatape hine baggarakka isti aawuzi bootha kanaa dhale caddanas ehizayssa misilezi bessishe dees.

Addezi shuchcha bolla uttides addeza sinthen matabara yidees matabara geddon diza uutto lawekko galaba nam'u haarati yiidi mishe deettes hareta qoden bollakka woderoy xaaxetidizayssa beyadis addez aynne baggaraka nam'u asasa tohoy bettees.

Gita demba bolla nam'u gammotti dettees gammotta giddoppe issiniya indokko issnozi qassi addekko adde gammozas huphphe bolla ogezzi de's ogezza lanqenkka Daro mithatti dicciddi bettettees.

Gattay diccidi bettes ha diccida gattaza giddon demmaba haarey dees dembba haarezappe heni baggara miththay dess dembba haareti ha taako xellishe diizayssa missilezappe be'adakka akekadaka danda'adise guussako.

Githa zaalla bollara goynara adussa gidida izas bollay isikara kameththida githa geleshshoy des; hayssi geleshshozi toophphiya giddoni keehipe al7o gidiza medoosatha giddope isththino gidizayssa thanii siyades.

issi biitta bolla gita dangarsay dees . Dangarsay biitta bolla hamitiza do'atappe ubbatappeka gitakko izas gita haythe dizayssaka beyana dandayadis iza guye baggarakka daro woray diccidi beettees

Gita maatati dicqidi beettettes. Maataza guye baggaraka gita mithi dicciqidi wora medhidi des. Hayssa maataza bolla qasse tophiyan keeyppe al7o gidida kare meedosay dees. Izas sunthay amarathora niyala getettes.

si gita wora giddon urdele masatiza kareme doosay dees izas bollay mancakko kacezikka mitha mala daro yangeti iza bolladizayssa akeekana dandayadis izikka maatamizayssa istilezi taas bestishe dees

Wora giddon nam'u wodareti deettes nam'atappe issino zi ichidides issinozi heqqedi xeellees qoodheza duge ziqqisitii haattakko xeellishe dees hideta guye baggaraka gita woray dicciti beettizayssa simiselezi taas qoncisana dandayides

Denba bolla maatay dees maataza bolla tophiyan keeheppe al7o gidida suntha izas amarathora niyaala geetettiza wora medosay dees haythe izas keehpe gitakko iza guye baggaraka daro misati isife shiiqidi dhoqu giidi beettizayssa misilezappe kakana dandayadis.

zo7o wora kanay bochcheza bolla dees iza sinthen guutha matatikka dolizi beettetes wora kanazas goynay karethakko daro dhithikey goyneza bolla dees kanazi woxxidi oykko laasidi daburida gishas laawishe dees

issi worakkana masatiza haythe izas kehipe gita gidida do7ay eqqidid beettes duuna doyides inxarsazakka duge yeddana gees iita daburidayssa misirezappe beyana dandayatii izi eqqizasohozanka gita mithatinne gattasi dolidi bettettes

denbaza bolla ashaway dees ashawaza lanqen qasse gita abbay woykko haaththey dees haaththeza lanqen keyppe gita gidida hayllashoy awa beena bistishe dees ba duunaza doydi haapude xeellishe dees

tophiyan keehippe al7o gidida zo7o worakana misileza bolla be ashedays zo7o worakanazi woxishe oykko laasishe dizayssa misilezi taas qoncisana dandaes inteka beyidi akekana dandayeeta

gita denba bolla maatay dorzibeettes akonkka qasse daro mithatistippe deettes ha dembaza bolla worahay woykko demba haray dizayssa beyana dandayettes guussau woraharetappe daroti heni baggadhdhidi bishin bestees

Issi melishe diza haathe lanqen oyddu urdalleti detis ha urdaleta giddofe nam'atas kacce dees izita giddofe qass issi niya kehppe gitakko ha shaafaza lanqen daro shuchchati dizaysse misilezi bessishe dees.

denbaza bolla daro masati diccidi deettis maataza maana shiiqida do7atikka deettis do7ata tani xeelliza woze urdele masatetis gidoppe attin urdele gidekketa dumma do7a gididayssa misirezappe beyana dandayadis

Nam'u uddayeleti kacara kacara issife dom'ishisi deettes urdaletas kacezi adussanne daro caaxetidi beettes iztetaynne baggarakka hara dumma medzusati dizayssa misilezappe beyana dandayetes hakkon qasse gita mitika diccidi beettees.

zo7o worakanazi shuchcha lanqen eqqidides okkidi izi ayqomoo do7a beyidakko erikeshin oykkanas giigiteshe dizayssa misilezi beyana dandayssides ha worakanazas goynay luushidi shuchcha giddon gelidibettees gussikko

haaththey holla giddon dees ha shiiqida haaththey hollaza lanqen qasse gita shuchchi dizayssa beyana dendayadis shuchchaza pehani bagga qasse goddarey eqiziizayssa beyana dendaydis goddarezas goynay guuthikko gude toozikka izas qammide ekkees

Iba bolla maata idiccidayssa giddon isti kana masatiza medosay dees ha kana masatiza merusza goyna bolla bootta qalamey oykko issikey dees haytiza dhoqu istidi aakko xeellishe dees hayssi karey woykko wora kana gidonna aggenna.

misileza bolla nam7u mahati deettes mahaytas zokko bolla oykko izata bolla karetha qaalamey dees izatappe istinozi ha taako xeelishe dees istinozi ichididees izata guye baggarakka mithati didizayssa misilezappe beyana dandayadis

gita gaammoy eqqidi dizayssa misalezi bessees gaammozi inxars kessidi laawishe dees gaammozi hupheza dicidi issife beettees gaammos hophe bolla daro bidanati deettes guussakko hayssa misilezi bessanas dandayides.

issi denbaza bolla guutha maatay diccidayssa giddon keeyppe babisiza gita gaammoy dees gaammozi addekko izas qoodhe bollara kawuphe bollarakka keeyppe daro isiketi bettettes issi keththaza giddopfe qasse baggazi karethio